So, sonne kare medoosata giyoogeeti so medoosati booraa, hariyaa, deeshaa, dorssaa hegaanne hega malatiyaabata. Kare medoosati godariya, geleshuwa, wora-kanaa genessiyo hegaanne hegaa malattiyageeta.

Alleeqquwa; alleeqquwa giyoogee wolaytta wogaa go'ettiyogeenne erisiyoge alleeqqo geetettees, leemmissuwassi bullukkuwa, paraa baalaa, qumaa hegaanne hegaa go'ettiyoge wolaytta wogaa erissanawu wolayttassi alleeqqo.